Ŋutsua ɖe le baba dom na nyɔnu si ke ebu ebe lɔlɔ̃tɔa ɖe wova ɖiɖi ƒe le ameɖibɔ me. Ame gbogbowo hã le fi mi le eteƒe kpɔm.